leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi kuni galashshi anga amade sagale itanni noohu leellannoe

Meessaneetensa agadhitino mannooti ayimmansa woy ewelummansa woleho egensiisidhannoha ikkino daafira meessiisi re ayirrisi re amaxxanna hattono dancha lawishsha ikkanno hornyonna bude ayirrinyunni taraawisa hasiissanno yaate.

Kuni mayiketenni coyranni noohu police woy adawu agarancho ikkanna badhesinni girifiddu aana gannonnihu yannatenni woshshatto agare woy ayirinse woshshinonni bayicho leellate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

mannu waa hinkii'lara jajjabba jarkiina abbe dire wore nooha ikkanna, mannu wayi hoonginni qarramanna mootimma sammi yaa doodha dinose .

Sasu gowwi xexxerisi, lamme lamu gommi xexxerisi, harichchu gaare annani haqqe hoggobinoti, lammu motterete iimi labbali, gaarette masagganichi leelitanoe middadosini sagalete minni leelani nooe

sidaamu amuwi amaxxanno garinni amaxxite goowaho diigga wodhite hattono albaho qurra dadhite noo beetto addinta biiffannote badheseenni haanja hayeesso no

hedo suwisse nabbawate dandoonsa kultanno woyyeessi rate kaa litanno dooga fixxooma afidhino qaalla kiirte kultanno xaadissanno macciishshanna coyi rate dandoonsa isayyo borreessate addi addi deerra woyyeessidhanno horonsidhanno leellishaanotenna xaadisaanote horo coy.

techo ronseemmohu sa u lamalante gede qaaleho bori qaalla Su maho horonsi ne fiche qaalu damattesinna qaalu Danchaho hanni konni qooli ga resi bandeemmo.

tinni aleni leeltano misile maati yinumoro. manchu anfasinni lame woraqra ammadino .lamenka darareni mine bifisanore woronni. uurinowano iso gaangesine difadore woronni. kuei bifare worena minu hito bifano.

Harre sasu badhenisara waasa hogonboonniri doogote hadhanni no ka'aansaanni higeno lowo manni noo minuno haanja kuula buurronihunna haqqeno no yaate

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro doogotte qaccera mitto lowo hiijjara minnara hanafo assine loonsanni hee'noonnihu leelanno.

Tini leleitanoti yanna lophasseni budena ganatte horonisinanita ikana su’miseno sisittofete yinanni tini mitashono haqqe girra kayisinemote ofifinemo yinikinni correntete ledo xadinise horonisinanite.

Isayyo Borreessa shiqino giraafete qiniishshi uynoonni lawishsha seekkitine la inihu gedensaanni fano agurroonnihura dawaro niwaawete wonshitine borreesse Isayyo Borreessa shiqino.

Kunni quchumu gido ha'lalado doogo aanna Minna mino hijaara ikanna konni hijaarira albaanni doogote aanna hadhanni noo lame leka hodhishi no.

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera hirrara duunnoonnita babbaxxino darginni dagginota babbaxxitino itate le'e biiffinota yannate geeshshi hari hundaanni duunante noota laalo xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno insa kiiro sase

Tinni agatto gidunni loonsoonni agattoti. Tenne agatto su'mi farshoho. konne farsho mannu batisire age dimbiro gagawe uwe jawajamanoka yee lowo geesha yaadoomo.

Caabichu addi addi horo aanno caabicho hooorosi'nanihu addaddi dargaati caabichu horo la'numoro mannaho addi addi kaa'lo afirinno tini kaa'lo gide daaqate ikko WKL lawanorira lowo horo aanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro gobbatte gashshaanchiha alibba caala nna oso'lanni nooha leelishshanno

dureeyye Hawaasi Sayikkihu albiwarono ikko xaa woshshamanno gede assino korkaati katamira yannara babbaxxitinoti deerrase umihu gidoosi afamanno assitannoti addi addi agadhitino hoteella hee ra garbinni ka ne ikkanna giddosi biifanno gede.

Onitte seeni diiramme uure lammu labbali rosaano ofolitanno desikkera ofole noore la'emma mittu labbahu heeshi Yee borresanna beettono la'anni noo

Fullaasa Moggisa Binancha waawaasa Hirboora Daraara Mittu luwi miilla mitte yannara mitteenni e inori deerrinsanni taalo woy darawote yinanni Mittu luwi miilla ikkitinori mereero bayirreenya bande anfannihu dironsa buuxatenniiti.

Lekkate wodhinnanni ko'atteti. tinni ko'atteno loosannittinohu saaddatte googgini ikkanna biifanno ko'atteti dannasenno waajjo, kolishsho,w.k.l laabbannoti biifano shakkili Anna worenna noota la'nnemo

Afuu Jirte Yannate Gurdi ledaano Dargu Gurdi ledaanonna Massagaanchimmate Sufo uynoonni lawishshi yannate gurdi ledaano dargu durdi ledaannonna massagaanchimmate sufo horonsidhine sette coy fooliishsho borreesse.

Itiyoophiyu baandiiri hattono waajjo kuula afhidhino uddano uddidhino mancho jawana Gotti assite buna xorshitanni no.siinna kolishsho rakawoote woyi xarapheezzi aana worteeti xorshitanni noohu.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi tini haqqicho lophitanni noote faayyate

Kuni mati yinumoha ikiro doogote qacera uure nooha kaneela Dana sino wajjo ikinoha seekine buuxana huwata la'nemoro kayini coyiranina hasawani

Iimara qolle loonsonni jawa hijaara ikkanna hakkoe loonse gunde mannu owaante afiranni daa"attano basenna anganni intannire loonse worooni baseti tini.

KOnne darga leelanno manni addi addi garinni budensa keelishanno sirbba sirbanni leelanno angasanni addi addi wonqonna urde amade budensa leelishani leelanno

hurbaaxinanni muro giddo mitte ikkinohu kuni shunkurtaho yinanni murooti. tini murono babbaxitino sagale loonsanni yannara jawa gede hasiissano yate danaseno haanjate.

babbaxxitino maala l anni maala linanni Rosiishsha Qaali suude Qaale dhagge effant nni kiir anni ree xaad ooshsh nna heew isiins anni Qaali suude Babbada qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari.

ko darginni babbaxxino dani uduunne hidhi'nanni bayicho ikkanna, kuni bayichino daddalo daddallanniwa ikkanna, kuni daddalino labballu uduunni hattono mine kadhi'nanni dado lawinori no.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori abiyyi ahimedihu lamu manni ledo salaanta amadde nooti leeltannoe

seesallicho kincho tunge biifinse loonsanni doogo giddo mitte togoo doogo loosa ikkitanna kunino dagate aanno owaante lowota ikkasenna quchumu biinfillira hattono latishsha xawissannote

Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaan- misillate aante shiqqino xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye Konni woroonni kiiro uyinoonninsa.

Babbaxxino raga hige haranni noo manni, loosante biiffino lekkatenna kaameelu doogo, biife xawanni nooha hashshi caabbichonna caabbichu korkaatinni shaalino tunsicho. Lamu ali manni woro hige lamu ali manni qole ale hige haranni nooha.

Ama'note basera mittimmate loonsanni loossara kaajjadonna gutta ikkinoha manna fille fille ha'ne hakkurira afansha uyinanni woloottano jawaachishanni hara faayyate base baallantera.

Afuu Jirte nummo lawishshi aante borreessantino coy fooliishshuwa daqiiqa nooha fooqa darga uynoonni Leellishaanonna Xaadisaano leellishaano woy xaadisaano qaalla garunni horonsidhine guutissine borreesse.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

katamaati dargi noosi amadino hanni aleenni uyni lawishsha mitteenni nona Hawaasi Katama nna Alamurunna Duumete Addi addi sagalla afi nanni ilaali katamu biinfillira sidaamu zoonera qara Deerrasi agarino daallasi kaimaho.

Maxaaffa maxaaffate yineemmoti duuchu daniti afantanno maxaaffa nabawa lowo horo uyitanno mittu manchi maxaafa nabbawiha ikkiro lowo egenno afirara dandaanno

Xa tini misile xawissanni noohu ninkera sidaamu daga barru kiiro yitanno borro, wonqonna urde amaxxinoha jajabba manna woroonnijajhabbu amuwi nooha xawissanno duuchu dani kuuli misile xawissanno.

Borreessa Isayyo Borreessa Kooni maatete miilla heeshsho lainohunni uynoonniri mereerinni mitto umo doodhitine mitto harancho mitto qoola roorinokki diraama borreessate kaima ikkano ne fushshaato fushshidhe.

Daddalu giddo mitto ikkinohu suuqete loosooti koyeno beettu duuchare wore noowa mitte anga albaanni higge birru borsa amadde no yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kowiicho gaadanchu ulla quphi yee nooti leltanno

Rosaano mitte kifilera gamibba yite danichu garinni harunsittan noo gari lowonitta baxisanno. Rosiisanchono oosote leelawonisa garinni jajjaba fidallani boreesitay no.

Tinni godo'le angatenni kincho amande olanni godo'linnanni godo'leeti. Tenne godo'le shoolu manni godo'lanni no. Tenne godo'le Tara Tara godo'linnanni godo'leeti.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kuni manchi angasi siqqo amadatenni sidaamunniha budu uddunne ikkinoha gonfanna hattonni aananni seemma udiratenni ayimasi xawisanni afamanno jawaata budu manchoti.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto mitte lekkara seessuniha xaaxidhe nootti leelittanno

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi minu baadiyyete minnanniho lowonta baxisannoho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Mite mite loossa barrunni marro higansanninna rerante daansanni aye Rosaanote macciishshate niwaawe woteno meyate yanna xiibbanota ikkase nabbawakkira balaxxe doorshu xa mo hawa dihasiissaanno.

Tinni Gobba heedhano saada ikitanna tenne saada su'mise daaniichoho yinne woshinnanni kunni daniichi noo dargi barahaame baatto ikitanna tenne baattora shiimamaada haqe leeltano.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno qolteno baxissanno misileeti

Qorqorrote huxxantino hoowe giddoonni minamino kuula burroonni qorqorrote minenna hoowete waalchi mule alba alba higge ittanni noo kolishshonna bulla harre noowaati.

Duume intanni muro woyi haanja murowi gamba assinonni laalo manchi beettira sagalimate horose luphimate tene kayinni dancha basera wodhine horonsira lowo geeshsha faayyate.

Mannu loosisi dana xawishsha fushe gane woyi babbaxxino tuqu xaadooshi hayyo horonsire loosisi gara mayi mayi owaante aanoro faajete xawo asse ku'lanno harunsittano miillasira.

Xawishsha doogote qaccera sute minu waalchira sute hattono leellano basera fushe woranohu mannu babbaxxino korkaati heerenansati kone kayinni gamba yine buuxa dibushshano.

sidaamu daga umiseha weesete laalcho sagalee widira soorrinanni bude afidhinota ikkitanna duuchu daa"attana lame gobbayiidinni dagge towaanyo assitanna anafannite yaate

Kunnu uduunichi mannu addi addi hayyo horoonsire loosino uduunicho ikkasi leelishanno kuni uduunichi aano horo addi addite insanno babbaxinore loosirateeti

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri lame maccate wodhinanni qalawate sutante nooti leelitanni nooe.

bushshu doogo nootera badhenni higge haqqe noowa doogote mule minu noota anafanni yaate hakkono dancha gede lonsoonnikki doogonnna hattono woluri no

shiimmaadda muro yinanniti duuchu danitinna duucha su'ma afidhinoti noowa baatto arri yanna ikkiteenna lowo geya haanjidhinokkitanna ishinu noowa ikkasi anfanni

Niwaawe Nabbawa Macca fultino dodaano mereeninni Hayle G sillaase Ilamishsha yitanno niwaawe rosiisaanchi ne cho ne qoonqo naggi asse assite nabbawanna bbanna seekkitine macciishshe.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Gobbate agarooshshi olantote loosaasine ikkitinori badhiidosi fanamino waajju shoole lekka woy gooma afirino kaameeli aana ofolte bululaame baatto aana hadhanni olantote bissaati(mannaati).

Kuri itophiyu gido afantino gashaano ikitanna insano mitto darga ofolte maxaafu aanna noore la'anni afantano. Qoleno badhensaanni hige duuchu manni ofole no.

adawa agartannori giddo mitto ikkitinori poolise mittu dani uduunne uddidhe afoonsa foxxodhite angansara qawwe amadde noorenna badhensaanni lowo manni noota anafanni

hincilaallote Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale foo liish shi dhu leem mul luug gen daa fan tan nok Qoonqote Tuqqo Babbada qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbaddine daftari nera borreesse.

Tini misilete aana leeltani noonketi lekate kaase godo`laasine ikite leeltanoha ikite lekate kaase godo`late albaani bisu milimmo asitani noota tene misilera buunxoomo.

murottewini afina'niretti kurino dinichu, shunikkurittu, tumattume, qaarra, waajju tummi, baaqulu w.k.l leellanno kunnino qaamatote horonisinnemo qolleno xibba gariggaritano murrono giddo noo assine worrinni gari baxissano

tenne basera mannu gamba yee ofolle mittu coy aana hedo aanni nooha ikkanna, kuri giddoonnino mittu jawu gerchi woy manchi umoho barimeexa wodhinohu coyranni no.

doogote seesallicha kincho tunganni loonsanni hee'noonniwa mannu jawu loosannohunna hattono sae harannohu noowa badheenni hige duuchu kameeli uurre no yaate

Shaameli Abbebe Biqilihu kaameelu gawajjonni iillitinosi bisu wajjonni hexxo Shaameli Abbebe Biqilihu kaameelu gawajjonni iillitinosi bisu wajjonni hexxo Shaameli Abbebe.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro bunna anganni minne offolitte noo wedelli leelanno.

tini aleni leltano misile .maati yinumoro jawu wayi alidinidirani noo. lawosi loowo gesha hala'ladote .midadosini loowo gesha batira haaqe leltano. alesini hal'ladu xaawi lelano.

Ooso tini goshatto woyi sarge heedhenna ise dukkisara gamba yitinotta labbano mitu dani uduune assite uddidhino gari hattoha lawano baxisino ane

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Aanteteno Baasango qole togo yee dawari Bushshu hoshooshame ba annokki gede agarannihunna loosi noonni gidi dancha laalcho laalannohu kalaqamu jiro agarriro callaati.

kuni dargi alatti cuukote quchumi giddo katolikete hattonni cuukko latinki dirimi rosi mine shiimare calla sa'niro afi'nanni lakkuwa looji yinanni dargati.

Mittimma wolqate ayee baseranno ikkino daafira daddalu base ikko rosu base ikko loosu base ikko mittimma heedhiro dandamanokkiri miturino diheerano.

Muuziqu uduune kuni muuziqu uduunichi giddo kiboordete yinaniha ikkana horosino ama`note mine faarsasine faarsitano yanarano ikko baalu miteeni farsirano woyite irkisano.

Tinni ageligilete yinanni sagale wodhinanni uduunichoti use loonsonihu kireeti, saatu haqichonninna w. h. l Isera aanaoho leelanori giddo duucha qalamete Dani noose

sidaamu bude xawisanno garinni meyaatino budunniha seennu uduunne uddidheenna labbaahuno labbalunniha uddire leelanno, labbaahu angasira siqqo amade nooha ikkanna meyaati xila amadde leeltanno.

Borreessitini isayyora aleenni nummo lawishshi borrote malaattanna borreessate bude maxaafi ne aana noo rosiishshira baalanka agadhitine marro qoltine hasiisanno darga fidalete jawishsha muccissine borreesse.

kowicho gallanni mini waalchi leellanno gibbe gidoyidono lawanno wolu qole anaho muro lawannorinni seesiinse bifinsoonni haqqicho lawannorimno no uulaydi shakilaho

Wole gobbuwa daganni baxxino garinni Itophiyu qansooti Iddire lawinore wole uurrinshuwa uurrisi’ne mimmito kaa’lineemmo Wole gobbuwa daganni baxxino garinni Itophiyu.

Quchumu giddo woy Dikkote giddo mitu hi'ra hidhannohu mitu hi'rannohu hattono: Quchumu giddo minna, daasu, Sharu Qorqorro ,Xila amaxxitino mancho, korreentete shiwo nna WKL afamanno.

Babbaxxino dani uduunnicho su'mu baxxinte gede uduunnichuno babbaxxino danihu babbaxxino loosira horo aannohu afamanno konne uduunnicho horonsira lowo geeshsha danchate

Maate ganba yitte mimitinsa ledo addi addi hagiire leelishani leeltanno basera mitteni sagale sagalitani leeltanno insa ofolte leeltanno basera leelanno mini maate miteeni ganba yite heerate lowo horo aano

Wedellu addi addi bude leelishannno uddanno uddire bidensanna balchoomansa leelishanni afamanno goowinsa aana addi addi seesa wodhe angasaniinno baabbaxitino budu siqqo amaxe leelanno

Konni mannu teesosi asire heerano dargaati. Konni qorqorote hoowe gidoonni hige galanni minni leelano. Qoleno konni galanni minnira albaanni hige haqe giraaweelunniti no.

Koatte manchi bet mitu bayichin wole bayicho harano woyite babbaxinnor lekkas gufisakki gede gargarate lowo geeshsa ka'litannota ikkitanna koatte mayin loonsanni?

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri Ethiopiyu gonderete yuniverisite xawisanohu loogo leelitanni nooe

dancha gede biifinori mitteenni ganba yee doyiicho loose uurre noo seenni noowa badhesnsaanni hige borro girgiddu aana leellishshannoti afantanni no yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tiniegenshshiishu biiffanno borronni borreessinoonnihu no maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Aleenni nooha malaatu kifile horoonsi’ratenni mitte mahooyyaancho hedo hi’naancho hedo widira soorra dandiineemmo Aleenni nooha malaatu kifile horoonsi’ratenni mitte mahooyyaancho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

sidaamunniha woganna budese xawisanno garinni uddire amaxxono amaxxe noohu haammatu manni leelanno. hattono wole daga uddirate bude xawisanno garinni uddirino mannino baete.

Kalaqonna qoxeessaho, konni kalaqiranna qooxeessira gotti yiino baayicho beettu ofolle eela qole la'anni afamanno. Konni qooxeessira kaaynsoonni haqqe leemmichonna duuwane afantanno.

Tinni illete leelitanni nooti Manu laggu aana buusa fulanni no buusu kunni haqquniho alibaani jawu gobbate geericho ikkinohu Fulani no.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assoote Malaattate Akatta Huwata Su’mu riqiwaanonna meessi cira leellishshanno malaatta leellinshanninna xawinsanni gara Itophiyu Malaatu Afii.

Tini lelitanoti qoriqqete yinanita ikitana tini korikeno womanikawoyite gowwa seedate tini korikeno birre yanara labaunita heshshonisa wodinote fura asitino asoni gatisinonisa.

Gombote malaate Rosiishsha Aleenni lawishshu aana fidaletenni borreessantinota borrote malaatta coy fooliishsho horonsidhine malaatu babbaxxitinota onte coy fooliishsho muccisidhine borreesse.

dawarannohu mihu xa Hibbo afannokki dawarannohu mihu xa Hibbo Hibbo xa mihu dawarannohu afannokki Taqa Looseemmo a gede Geelo geeshshi !

mine ronsanni hee neenna mitu seekke rose albiilliicho umisira Misile Rosiisaancho Waachamo annisi alba seejjitanna maatesira nna gobbasi ra ikkannore loosate mixi ranno wote mitu kayinni Waare Beetto ya Maganu ikkohe !

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

Tini mayiika amadde coyidhanno beetto ikkitewu gambo giddoti. tini gambono badhenni ganaminnohura leellannonte gede Echi ayiwi xibbi taraawo daafiranna konne xibba hittonni qorophinemmoro kultanni no.

Looseemmo Massagaanchimmate sufo fooliishsho leete aana inni lawishsha dayi hanni konni woroonni daggu mari martu gali galtu xa mo aana shiimmadda gaamonni labbannoreeti.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara borreessate gafi hunda Meyate Rosi Taalleenya Jawaachisha Hoonganni gede Assino Qarranna Mala yaanno uminni giraafete qiniishshi borreessitini fushshaato marro qoltine qineessitine sase borrote gufonni borreesse.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori buna gaffanni nooo beetto leeltanni nooe siinnanna rakawoote mule afidhinoti

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro ithiopiyu baandeeri iimma suttame noohu leelanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro timaattimme haqqisse aanna nootti burranna leado leelittanno.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

kaima Umo labballu taalleenya rosiisa Aantete Ikkitote Hakkunni Mereero aante gedensaanni Qoleno Jeefote Jeefote Mini Looso Gade yaanno uminni rosiisaanchi o ne leellishanno leellishshanno garinni lame gufo amaddinota harancho dhagge borreesse.

Borreessate Bude Borrote Malaatta uynoonni lawishsha kaima assidhine aante noo coy fooliishshuwara hasiisanno darga borrote malaattanna fidalete jawishsha garunni horonsidhine marro qoltine borreesse.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Maxaafu goga kaajjadu woraqatinni woy laastikenni diwa hasiissanno Maxaafu goga kaajjadu woraqatinni woy laastikenni diwa hasiissanno Maxaafu goga kaajjadu woraqatinni.

Korkatuno koo Togoo laooshshinni kainohunni meyata tee badooshshe calla agurranna meya gashshoteho soorreessimmate worate labbaahura surrenna mannimma taalote Korkatuno koo.

mannu amma'note garinni duucha ayyaana ayeerrisannoha ikkanna koyeeno ammanaano ortodokisete ayyaana ayerrissanni duumo kuula karroonnihu iima haranni noota ikkitannote yaate

macciishshitini dhagge Aliitora noosi egennonni kae loosino woroonni shiqqino xa mo qaalunni loosi xaaleenu asse shiinosi garinna dawarre macciishshitini dhagge.

Babbaxxino dani uduunnicho kuni uduunnichi iima buuwanni mitte gambooshshu heeranno baycho mare ikkanni noore qarratse abbe leellishanno uduunnichooti yaate kuni

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi ofollinannihu barcimu sagalete minihu leellanni nooe

jawa ama budu uddira garinni uddidhe goowaho diigga wodhite aanaho qonxolo uddidhe umose fixxidhe haqqichote mule no badheseenni hige haanju latishshi mule mannu uurre no

su muwa darbata rosaano Gurduwa doda uddi ra Rosiishsha Aleenni la ini lawishshi aante borreessantino coy fooliishshuwa hundansa xuruura worroonni qaalla woshsho su ma gutu su ma woy ganyi gurda yitinanni.

duuchu manni ganba yee uurinohu badheenni higge sasu shiimaadu qaquuli afanitannoha ikanna kuri qaquulinno dri'nanni waa godo'litanni afantanno kunni wayino mangisitte qasinnoho.

ameeni yinanni urrinsha babbaxitinno dhagga hiritanni afantanno uurinshati. qoleno addi addi xagga insawa marriro bikkamino womaashinni yanna sainokki dhagga afira dandiinanni.

hodhishshu giddo mitto ikkinohu baawuru hodhishshaati yine woshshinanniha ikkanna, kunino mannu seeda doogo harate horonsiranno kaameelu daninni loonsoonni hodhishshu danaati.

Wi wi lisho mannuna Misilshu Afoo Misilshu afii xawisate Tara kullo luwasena hasi noonnire reqecci asse seekke kulate yine rosantino qaalla gobbaanni fulle Labballimma gaaddawotena horoonsi nannireeti.

Kuri misilete aana leeltani noonkeri afantino gashaano ikitanna kuri afantino gashaano sagale albansaani wodhite daa`atani mite beeto daa`atisiisana daa`atani no.

Egenshiishu ayiima ayiima xawisannoho hakiini sa'enno egenshiishu addi addi horo aanoho anno horonno hatte basera worooni uduunichi hiitoohoro bande afate lowo horo aanno

Haqu maashinenni seekkine biifinse loonsoonitta kurise lonsonitta ofolinanni bariccimanna xarapheezza manu offole nooha leellishanno , koneno duucha woyite buna anganni mine horonsinanni

duuchu dani horo aannori giddo nadaaje xorshshinanni uurrinsha mittete kowiicho lame hakko loosannori duumo uduune uddire umoho koofinya wodhe no

Kuni laneemmohu ishine duunnani baayiicho ikkanna konne baayiichchono lowo Dani ishine tungganiha ikkana konne ishineno lame giraadeere diiggani nooha ikkana mitte aleeni heedhana mitte kaayiini worooni no

Bisu saamunna lowota dirre woroyi. Mitu dana duumu, waajju, w.k.l lawanno shaanxinni xaaxame woramino ane konni saammunna giddo kayii Lux yitanno borro nooha lowonta baxisannoe.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile agatto amaddino birciqqooti.

Seennu wedellu gambba yee gaamo kalaqe uurre no. Bilbilano amammadanni noona mitte lekka badhera qo'lite siwiilicho kadde uurritino. Insara badhee lowo manninno ofolle mitu uurre no.

duuchu dani sagale loonse shiqinshoonnita kuulaamo xarapheezzira worreenna sasu danita addi addi sagale shiqinshe mitte kolishshurichira mitte waajjurichira worre mitte baalanka amaddinote aana worroonni

tini aleni leltano misile .hala'ladu maani quchumaho ganba yiino. jajabu manoti insa insawa loowo gesha ganba yiitino. mayi mancho kayinni haaricho gowa amade urite noo.

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Rosu Ministere Qoqqowu Rosu Biironna pirojekite mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Isilanchimma Woyyeesso Pirogiraamenniiti.

niwaawe jeefote geehsha waaxo daqiiqa ikkitine mimmiti nera qoonqo naggi Nabbawate Albaanni daqiiqa assitine nabbabbe Nabbabbinanni woyte illachishshinannihu qoonqote gottinaatinna Loonseemmo woffinaati aana ikkanna ikkado rankenni sai barra nabbambummo suwissine nabbabbe.

Konninnino sao mitte daga heedhannose wogate uduunni qarqarise ayyarete gade kaima assidhinote Konninnino sao mitte daga heedhannose wogate uduunni qarqarise.

Loossinanni aantete rosinke massagaanchonna massagamaancho hanni ki ne ani kulaancho coy fooliishsho gido bande nabbawummo niwaawe waaxo ikkitine mimmiti nera nabbabbe.

difooliishshidhanno Rosiishsha Qaali suude Qaale ikk inoonni macciishsh anno daheess itta kki nni masill aabb ino hoo l itt kki nni Qaali suude Babbada Aante qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari.

Waajo qofe usuranchu hattonk worooni ginda dibbanoti sole gatukkinni waajjo assine loonsonni gari baxisinoe koatte akalala akaltinonna lowo geeshsha biifanote.

Ikkollana kayinni Ikkirono xaa saynsete xiinxallonni dii rihu aana higgete qaafo adhinannikki iillinoonni abbanni noo qarri gede dii re adhi beetti ayiddi gogiweele lawashshi assine dila nanniho.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori angate wodhinanni qalawqate lawannori xumu garinni loonsoonni worqeeti lawinoe anera

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori buurunni worroonnita biifado sagale xilteho noota kultanno

dandooti huwanyo Kipho Dhaggete kalaqantanno ikkitooti Kakkayishsha Dawarannoha jawaachishate xa minanni xa mo woy assinanni rosu shiqqo Ranke nookkiha woy shiima mommondenni nabbawate yaate Rosu shiqqora woy mittoricho sayisate jirte wodho.

kuri uduunni amanote mine ikko babbaxino darga faarisote ikko sirbaho horoonsi'nanni huuro aanno muziqu uduneeti. hattonni faarisote biinfilira lowo horo aanno.

beetto aleegge la'anna noota isewano iimase borro worre hiittoo mirteetiro kullanni hee'noonnita angasera biire amadde noota kultanno hattono woluri nookkite yaate

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

Qunqumado shaana kuni qunqumadu shaani itateno ikko hirateno danchaho konne qunqumado shaana horonsira woyi ita lowo horo aatenni afantinote yaate

Haranno waay mittowa gottiimu noowa mare wirro laga dirranni fooncho woy danbala kalaqe dirre kai gedenoonni diriire garino waay gedee baayicho kalaqe harannowaati.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro rosaanno rosu minne fonqoloho offolitte nootti leelittanno yaatte

Misile Seene huucci rara mare noo manna Adhammete budi qaranna ayirrado Addawaanu adhammete budi assine nanniti huuccattote Misile Seene Misile.

Afantino gashshanonna annuwa kuri afantino gashshaanonna annuwate yineemmori albi yannarano ikko xaa yannara gobbansara lowo waaga baattanni antanno mannaati yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori saada ado uytannoti sirsinoonniti hayso ittanni nooti leeltannoe anera

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiichi quchumaho biifanno mini leellanno buuyyotenni fukkinoonnihuno leellanno yaate

Kuni oromiyu qooqowi gashanchi shimelisi abidisihunna hatonna harunsasinessi afantanno, kuriuno derartu tulu isporitete kajjelisha maasisate hako kajjeelishu basera marite leelitanno

Dhaggeeffantanni kalaqamu suudinna hagiirsiissanno ayyarete gade afi’rase Dhaggeeffantanni kalaqamu suudinna hagiirsiissanno ayyarete gade afi’rase Dhaggeeffantanni kalaqamu suudinna hagiirsiissanno ayyarete gade.

kolishshu saleedi aana borreessinsa higge dagganno loossa sagale qishanna Meya Beettota Loosu Duhano raisa mine agaranna biifisa waa dirra qaaqquulle towaata itisa hayishsha Mitte mittente maate nooti meya hanqafanna w k.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra shiqqino xa mora macciishshate niwaawenni huwattinoonnirenna qarraho mala ikkanno yitine heddinannire daftari nera borreessitine gaamotenni hasaabbe.

Me"eu saadate giddo horo baxisano quicha saadati obba diobbirano insa ququro callate ququriranoti gereewuno hatto adonsano buurinsano hasi'naniha ikkino daafira insa sirsa dibushate.

kolishsho kameelu doogo aana bajaajete giddora e"anni oo beetto anfanni isino mitte lekka kayiise giddora e"anni no badhesirano borsa suxxino badhesiinni mannu no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori buna amadde nooti beetto leeltanno inino bunu noota anfanni gede leelishshanno

Xaphoomunni koo tee amuraate mereersino rosonna koo tee amuraate mereersinokki roso heessagisiinse la niha ikkiro koo tee amuraate mereersinokki rosi aana lowo mitiimma leeltanno.

Kunni minnenna biirote horoonsi'nanni uduuneeti. Konni uduunicho haqunni loonsanni. Uduunchu aanna boroonni kuuli dananni waajohonna duumoho. Horosino mannu udirano uduunenna woleno hiiqamanno uduune mareekirate kaa'lano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kuni lowo hijaari quchumaho xumme uyinohu mamiihoikka gobba faayahona

Ki'name boboda lagame ilalame lagichame hattono haanja barahame woyi moola base heedhano mitto mittowa kina heedhenanni haanja muro mulese heedhano base kayinni shaqqado lowo horo amadinotta ikka dandiittano.

Kuni misilete la'neemohu Bunchote aana nooha leino bunna, bunu te saatenni woyi yannara loosinohu jawa e'o afisisanohha ikkanna gobatenna gobate gobbanni hiramanno

borrote uduunni giddo mitte ikkitinoti waajju saleedi aana borresinanniti maarkerete yinanniti leeltanno yaate konne, danaseno waajjote kayiinni borreesitanno borro kolishshote.

Kuni aleenni leellanno malaat rosu miniha ikkanna kuni rosu minino hayyole rosu mine yine woshinanni konni rosi mine lowo geeshsa egennammunna afaaleeyye jawa guma abitannonna abitinno rosano rossanno bayichot.

Nabbawate Gedensiidi Huwato Huwatote Xa mo xa muwa niwaawete amado garinni fanu dargira hasiissanno qaalla woy handaarra niwaawete giddonni hassine wonshe.

sa ten nin saysatenninna ma ten ni ilamatenni Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale dhag gen na su fan tan no hu do nim ma ten ni maa reek ki ni ro ho.

tenne basera sasu manni mittimmatenni gamba yee footo ka'anni nooha ikkanna, kuri manni giddono lamu seeninna mittu beetti mittimmatenni uurre no.

Dii nanni Gattino xa muwara uytanno beetto wolqate adhinannise daafira dawaro taashshitanni haa rinsa massanno masillu widoonni higgeno reytara dandiitanno Dii nanni Gattino.

babbaxitino dani qalamenni loonsoonniti tini borro borreessate horonsi'nanni su'maseno markerete yinanni uduunnichooti. tenne roore yanna horonsi'nannihu jajjabba rosu uurrinsharaati yaate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kowiicho farashshu aana noohu leellanni nooe aneranona

Sidaamu daga dagoomu qoqqowu gashshaanchi sidaamu daga dagoomu qoqqowi bandeera sutannanna itiyophiyu gobboomu baandeera mittu wolu manchi sutanna wolootta daga uurrite la'anni noowaati.

Looseemmo Suwise Nabbawa konni woroonni Coyi ra maccishshate shiqqino niwaawe macciishsha nera albaanni aante noo Yannate Gurdi ledaano Dargu xa mora gaamotenni hasaabbine dawaro Gurdi ledaanonna qaalunni qolle.

Beetto tinni goowaho gumaammo duuchu danniha wodhitte nootti danna kolishsho maccatteno goowisera wodhittinore wodhitte nootti leelittanno yaatte xaanno koye misilette

Egenshiishsha kuni egenshiishshaho yineemmohu mitte uurrinsha mittoricho xawo fushshite wole afinokkihura kulate hasidhe fushshite xawoho gante mannaho leellishshannoha egenshiishshaho yineemmo

xinqi re hirara shiima xullo Waachamo roso agure daye huxxa luuxe fule lekkate doogo buna moore hirara ha ranna maaxame qarraho ha ranna annimmate halaali ya aanaho hedeweelcho annu buna fushshinoena !

Tini lelitanotino sidaamu dagoomu qoqqowu mootimmate rosu biiro ikana lowonitani danicha looso loosani leitano lawishsho sa’u yanara tona lame kifile rosanora irkote rosso uyitani lelitano.

Gordu kuuli giddo noo dooyicho, dooyichote giddo sasi midaadaamo afirino malaatinna dooyichote woroonni ingilizete afiinni borreessantino telegirami yitanno borro noowa.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni yana sayisatte hattono boohaarate uee loosu yanasi gobbaani ikkino garino mare godo'lannotta teenniisete godo'leeti yinanni

Lawishshaho daadanno woy kaa linsa lolahanno waa horoonsi ranno manni Way Burquuqama roore yanna togoo mitiimma aana uwanno Lawishshaho daadanno woy kaa linsa.

Kuni mati yinumoha ikiro intanirich ikana isihu anidisa hanja baqula lawanoha ikana gididisi kayini duunoho hoorosino munde gofino Mani itona

addi addi loosi giddo daddalu mitto ikkanna duuchuri noo daddalu basera beettu uurre heereenna ofolle noohu mitte uddano leellishanni noota anfannite yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini ortodokise mittowa gamba yite nooti waajjulle udidhe biife ofolte hayshidhe xu'mite nooti lelanni nooe anera yaate ikkollana insa dancha mannaati

Woroonni gulucho bibbicantinotanna aleenni barro uddano uddire angasira bilbila woy silke amade noo beetti weesete kaashshi giddo uurre noohunna badhesiinni jajjabba weessa leeltannowa.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu manchu sidaamu qolonni loonsoonniha fooxa goowaho wodhe angasi ganba assire ofollino badhesiinni duuchu barcimi no

Rosaano mitte kifile giddo seedu barcimi aana ofolte, aleenni duumo dana woroonni kolishsho dana afirinoha mittu dani uduunne uddidhe rossanni no.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Sidaamu mani dirunni woyi hojjateni gidoyidinni gobba igge fultani no miticho kayiini anga siqqo anga fooxa w.k.l amadde harani no.

Qorqorote mine, kone mine loonse gundonikkiha ikkanna mi'ne ka'neentinni saba cala gane agure alibidosi haqetenni huxxinonihha ikke huxu aannanna minu alibanni jayishinonni uduune hangoni

Agatto tini agatto dinbisanota ikitanna misilete aana uula tutunge worooniti leeltano yaate tene agatoo baalu mani dihoronsiranote yine hendaniha ikano.

Leenda ofoltinowa heedhe Maxine seekkite la anni qoltannose tumo quqquxante agadhitanno Maxine Maxine Leenda yitannore macca tugge macciishshitanni keeshshite Leenda !

Qaallate Egenno Qaallate Xawishshanna Eote Fichensa golira nooha misilshu afoo golira xawishshi ledo gaamotenni hasaabbine fiixoonse Qaallate Egenno Qaallate Xawishshanna.

carru noo basera weeshsho jawa hattono hojjano hoggano gotti yite leeltannoti arrishsho fulte noowa leeltanna anfanita badheseenni duucha weese no yaate

Kuni mati yinumoha ikiro goba saada woyi gaxigalaho yine woshinaniha ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime

Egennaa misa mimmitinsa looso hanafo assaawete albi gedeni hurrinsenna jeefose la e taashshi rate irko assitanno tumo mimmitoho uytanno gede assi Egennaa misa.

tini aleni leltano misile maa xawisano yinumoro. mancjo calichose uurite nno ise umo albanni xiyoo amaaxite gowahoira wodhiten noo badheeni wolu manino noo.

adawu agaraano baxxino hasaawi heereenna ofolte nooha labbanno, baalunku mittu dani uddano uddidhe leeltanni no yaate. hattono konni mannira bunanna bunu qurse qixxeessinohu seennu leelanno.

Loonseemmo Qaali suudda Xaadisa Aleenni taqa aana nummo Nabbawa lawishshi hanni wole qaale neemmona ani angichunni leellishanna Loonseemmo Qaali suudda.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro mitte suuqe giddo babaxxittinno muroonni loonse woroonnitti leelittanno. mittu mittunkura lowo horo noosi

Kunni uduunichi waa caabichu wolqa horoonsi'ne iibishi'nanni uduunnichooti. Kunni uduunichi haqete giira horoonsi'niki qoleno wiliile shitukinni caabichu wolqa calla horoonsi'ne iibishi'nanni uduunnichooti.

Mini Looso Yannate gurdi ledaano dargu gurdi ledaanonna massagaanchimmate sufo horonsidhine mitte mittentera lame lame coy fooliishshuwa mine ne borreessitine gurdi ledaanonna massagaanchimmate sufo badate hundansa xuruurtine leellishshe.

albaanni lamente lamalara giraafete qiniishshinninna borrote gufo borreessitini borrora hasiissannowa borrote malaattanna borreessate bude garunni horonsi ra ne buuxidine muccishidhe.

Tini lament saada mimmitinsara umo qasse worroninsa sagale ittanni no.manchi beettino saadatewinni lowo horo afiranno lawishshaho ado, maala, buuro w.k.l. afira dandaanno.

Dannikale ikitana tinonno gate gaattanikera wiixinnumoro lalite lowo hooro uyitannonike lalilitu geddenisanni qaamatote diishenitemo qaawaxinne qame enitemo yate hakinno saenna ijeeru mixasho rikate hooro uyittanno.

Kuni wayii aana haranno jalbaati roore yanna mannu booharate yee lowo woxe baate mare booharanno yaate togoo jalbino duucha gobbuwara afamanno

babbaxino dani uduunnenna hattono angate ogimmanni loonsoonni misilla hirranni mine ikkanna, amuwu dikko adhe haranno saattu sambeeleno leeltanno yaate .

nafa hasiissanno qaafo adhate balaxe reynoha diwe wore Misile Budunni addi addi hajo aana hasaawanni noo manna affini yee qaxxadha affino ba ino lubbo heedheenna wole ledde ba annokki Mittu manchi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tene suuqqe aanna woroonnitti maatti?

Bunu addi addi horo aannno bunu giddosi aanno horo giddo addi addita babbaxitino e'a afirate lowo kaa'lo aanno isi worre heenooni base addi addire leelishanno

Gaala, gaallu mini saada gido mitoho, kone gaala afinanihunno gamoojaame gobara afarete hattono harerete akawawera halaladunni afamanno, konnirano manaho lowo horo aanno

Qa mishsha Maaxamannokki Maafuda Asso Sase Baaxise wona Diidduranna Ayyaantura hassaabbu coye Duuwane affinokkiha labbanni heedhe maccase bullichi gede wenge assite macciishshitanni.

Jawwu anni soniggote alibbani maddirrakkete aanna uure anigga huuro naggi assanno uddunnicho amadde cooyirani nootta la'nnemo maddirrakkete qolotte hocci xaaxammino

xexxerrisu lamu goommihu noowa badhesiinni higge mitte beetto uurrite noowa umono uddanose labbanno qalame ga'nite wiige sufidhe loosidhinota ikkase anfannite yaate

irkissannoreetiro Fidalsate wodho garunni horonsi noonni Assaawete albi gedeni taale Tuuta ofollinoro Tuuta mereersitinote Coy Fooliishsho Qinaawo Qaalla hasi noonnire xawissannote Guuta coy fooliishshuwa ikkitino Coy fooliishshuwa shotu Sidaamu Afii jirte.

buuruy la Bu Hanni qaammanni buuruy la Bu Bu la buuruy qaammanni Hanni dawaro ne waaxoo ikkitine hayyo dambaariyyo ya !

Kunni manchi sadaamu daga annuwa udidhano seemate yinnanni udano udire nafara ofole nooha ikanna badhesiinni sidaanchu minninna leemunni huxinoonni huxi leelano.

albi manni sagale qase haaranno cilfaati. qoleno hattonni xaa yannara lowo horo aanni afamanno. hattonni mannootu mini babbaxxinno horora horonsiranni afammanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Owaante kuni anteenu woyi networke lowo horo uyitanno ise hoogguha ikkiro bilbilu bilbila dichaalanno hasi'noommo manninni xaadate lowo owaante aannonkeho

Layinkiti Hashshano barranno xewelli yaanni hunda noo maatto mitteenni heedhannori itanno ne moyicho woshshanno daafira iso busha amaalenni baxxitinota kultanno Layinkiti.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri lowo geeshsa biifanohu barro lekate koatte leelitanni nooe.

tini maashshinubbate woy maashshinete haqqa murate horoonsi'nannite xa giddo noohu haqqaho xaaulu haqqa loossanni no maashshineeti danase waajjote hojjaseno lowo geeshsha seedate

Hara daa"attonna darama harate yaa mittu baychinni wolewa sa"ate daa"atto yaa mittoricho marre la"ate darama kayinni mitte gobba agurre ba"ate

tenne basera mannu daddalo dadda'lannowa ikkanna bayichuno baxillu garba hawaasa ikkanna, konne, baycho mannu gangalatara dayihu mitore hidhe ha'ranno baseeti, hattono badheenni hige haqqu no.

Tini dandoo niwaawete giddo fidallate huwanyo woy taje filiqise qaagissate gara radhitanno Tini dandoo niwaawete giddo fidallate huwanyo woy taje.

Xaraapheezu aana lame uduunnicho worroniha ikkanna kurino mittu woriidosi kolishurichi aliidosi kayii waajurichi noosihunna mitte kayii sanitayizera angate riqqinanitta labbanoe

Kaamelu doogote haranni no, doogo kaamellaho haratte hatono manu kaamella horonsira hasirinowa iillatte jaawata horo woyi wiinamunni hasinoniwa iillate horonsinanni

Nabbawate Gedensiidi Huwato shae gobbuwate mereero heedhannota ilamate ranke heewisiishshi shae giddonni labbannorenna babbaxxitannore uynoonni lawishshi garinni fooqu dargira wonshi.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti umu danancho afidhino manchooti

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro suuqe dadalo dadallanni hee'noonniti leeltanni nooe anera

Arrassa buseessa Assoote assinanni looso looso loosa Ataacha quphisa gide aana aanaho duuna Baadiyye katamu gobbaanni hee nanniwa Belelleqa mise dancha gede ikka darshe iimira iilla biddi assannoricho raga kulannore loosu.

Kunni elekitiroonikisete uduunichooti. Konne uduunicho horoonsi'nannihu addi addi caabichu wolqanni loosano uduune isi aanna qanse horoonsi'nanni. Konne uduune hidhine afi'nanni.

Qaale Qoonqote Tuqqo buubbannoreeti buub ban nor eeti minnoonnihuno min noon ni hu no meessaneetira mees sa nee ti ra heedhannoreetina hee dhan no ree tin na nabbamboonnihunni nab bam boon.

Tinni mangisitete loosu fooqeti aanase rara'e noohu ittoyoopiyu baandirati hakiino sa'eena doogote aana hakka higge harrani noohu makalakiyu qodhaanchoti kunni mini giddosi haamata kifila afirino.

Tenne basera daddalo dadda'linanniwa ikkanna, kuni daddalino babbaxxitino seennunna labballu sandale hidhinanniwa ikkanna, konne bayichono lowontanni jawa ikkitino sandalubba abbi'ne worre hee'noonni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini daabbo murranni hee'nooniti nooti leeltannoe

Tenni lophitanni noo gobbuwa giddo mitte ikkitinote gobbanke itophiyu giddo xaphoomu mannise kiiro giddo bocu aleenni ikktinoti meyaata ikkase ammannanni.

leellanni nooeri lowonta biiffino misile dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi latiishshi leellanno minna bunu eelita labbanno

Qaallate Xiinxallo rosi hunda rosaano haaro woy nabbawate mitiinsitanno qaalla qaallate afantanno shiimmaadda kifillanna kuri nabbanbanni gara rossanno Qaallate Xiinxallo.

mininna dubbu saada giddo mitte ikkitinoti saa danase bullanna waajjo ikkitinoti callase dubbu giddo uurrite nootanna adote saa ikkitinota anfannite

Ko’’o bayicho woy dariga lelitanoti umihuni caamela, layinkihuni haaricho ,sayikuni babatitino manaoti lelitano drigat tini harreno babatitino udunichuwa bayidhe darigunni darga hadhe hadhanni afaannitano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote agatto tini dimbissannote aga hooga woyitanno

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

rosaano rosu kifile giddo ofolte noore mereeronsa noo rosiisaanchi milli yaanni toyaatanni nooha xawissanno insano rosu minita baxxitino uddano uddidhinoreeti

Cea uminsa budenna amagnoite afidhinno cea kaaliqi loonsori giddo mitette cea heedhanohu addi addi kalaqamu dubbi gidooti gltanohubo addi addi haqqi aana mine miniteeti

mulluuggenna moolte ba annokki gede haqqe kaasatenni latinse amada dagate kiiro kalaqamu jironna miinju dhuki ledo sumuu yitanno gede assa industuretenni fultanno wiliile ajishanna katamma latisa ayyarete soorrama gargadhate qara furgaote.

Badalate baado Bangikkinni ba anno gursumanna dado Gusso gugatturo seejjine qollanni Seemo gugatturo seejjine qollanni Seemmate fatile Waasa ita gimbo seemote qasi re Mayra qasi ranno abbi ro hasi re.

Kunni qooxeesi addi addi horosi gudino uduune ganba asine tunganni darga ikanna konne ishine tunge garanniha calla ikikinni tungoonniha giira hasiisano.

Bude kuri sasunku uddidhe noo uduunnichi sidaamu daga xawisanno uduunneeti woyi sidaamu daga budenna uddirate gara leellishshanno uddannaati yaate kuri

konne darga rosu mine yine woshshi'nanniwa ikkanna, hattono rosu hoowera gobba fushshi'noonniti wonbarra nooha ikkanna, tini wonbarano rosaano ofollate horonsi'dhannote.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori beettu badhete maa bayre dada'lanni nooro leellishshanno

Muli yannaa kawa, mangiste uyitino laooshshinni haaro gobbanke man- giste galtanno wodho meyaate qoossonna taalloonye uyitino daafira soorro leella hanaffino Muli.

Togoore jajjabba latishshuwa base basetera seekki loonsommero daganke lowo geeshsha hagiirame ikkittano yee hedeemmo hunino jawa safote latishsha ikkino daafira lae hagiidhoommo ani ane garinni.

Caabbichu wolqa ba'uro ise riqibbe wolqa uyiitannotanna assinanni hee'noonni qixxaawo murantannokki gede agarate worroonniti su'mase jenereeterete yinanniti danase duumete yaate

roso Shaamaru geeshsha Xaa hananfummonku roso Shaamaru Shaamaru roso hananfummonku Xaa geeshsha kultusekkinni duucha barra yannatenni keeshshitinohura xissiisidhe dagge diegennoottawe !

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

kawiicho wombarra duunne worre hee'noonni duucha wombare no ofollate injiitanno baxissanno yaate konnira haqqe lawinsoonniti kolidanna waajjuulle xawaabbuwa uuritinoti leeltannoe

Isayyo Borreessa Sa u lamalara daftari nera Aduulshu Adhama yaanno uminni borreessitinita borrote gufo busha akatanna dancha akata marro qoltine borreessitine buuxidhe.

Kinichu aaninni dirano waa da'atano ma'nootta togoo mani togoo base da'atate hare kaamellaho fu'shaato fu'she baaxe daye da'atanno, da'atibu gedensaanni hare wolotahonno eggensisano

Sidaamu dagara umisehu udirase gari heeranoha ikanna kunni manchi udirino udanno seemate yinne woshinnanni. Qoleno afiisira hinko fiqiiqi'nanni fiqiiqaanchi no angasira urde amaxe uure no.

kolishsho kameelu doogo aana jawa manna haarannohu haanjanna waajjo kuua afirinohu kameelu haranni nootanna woluno isiwa hige daann noota anfanni yaate

konne bayicho nooti wonbarte yine woshshi'nannita ikkitanna, tini wonbare danaseno kolishsho ikkitinoti ofolateno lowo geehsha injiitannote, hattono minuno lowo geehsha biifannoho.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro danna waajjo koatte mannu anga nootti nna ise amadinno manni gowi ale leelanokkitta xawisanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri lamu manchi amade noohu dikkote hiranni buni leelanni nooe.

Mini saada addi addi horo uyiitanno uyiitanno uyiitanno horo giddo ado, maalunna buuro woleno kuri lawannore uyiitanno hakiinino sae goginsanni addi addi seesu uduunne loonsanni

Kunni uduunichi uula loosi'nanni zaafaho yinnanni uduunichoti. Konne uduunicho moola baatto loosirate horoonsi'nanni. Isino siwiilunni loonsoonniha ikkanna amandanniwa haqunni loonsanni.

Mitte daga woy dagoomi manni hundinni kayse hiittoo heeshsho sayissinoronna hiittoo woga amaxxite heedhinoro qoleno ayimmansa xawisidhannohu budu donnansa maareekkidhe tenne donna widoonni wole dagara mayimmansa egensiisidhannohu seekkite amadduro callaati.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kaarootte umme fushshinne haa'noonni garinni nootti.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Meentu labbaahu ledo taalo babbaxxitino miinjunna dagoomu millimmora beeqqitannota dikkitino Meentu labbaahu ledo taalo babbaxxitino miinjunna dagoomu millimmora beeqqitannota dikkitino.

macciishshite niwaawe nabbabbe huwatonsa huwatonsanna macciishshate qallunni woy borrotenni xawissanno dandoonsa lossidhanno isayyo borreessate dirimma huwatte qonqote kadama mayimmanna ledo mucci yitino guffa borreessitanno dagganno wodho borronsa loosu aana hosiisidhanno.

Kunni illete leelani noohu saamunaho isino bisosi ashagame no hakiino sa'eena saamunu aano horro giddo mitte xurre hashirate horro aano.

Seesa mittu manchi biifa hasiriha ikkiro babbaxxino dani qiwaate riqqanno woyi buudhanno tini qiwaateno buudhiniha ikkiro lowo geeshsha biifissannote yaate

kalqamunna qoxeessu giddo anfanniri giddo mittu kalaqamunni noohu gordu dancha gede duu'me noowa yannano hashshiteenna noota anfanni yaate baxissanno baseeti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate tini appile intannite le'e biiffe nooti

Lowonta biiffannoti waa anganni jookenna hattono shiimmadu kubbaayuwi leeltanno yaate danano mitto afidhino isino bilici yaannoho wolootuno sayiinna laannori no

Gobbankera duuchu Danni godo'le heedhanoha ikanna tinni godo lekate kaase godo'le ikitanna godo'litara ka'e daa'atara dayino wosinna keere hadhanni afantano.

Tini lanemori bablinku babatitino sagalete horonisinemore ikana kurino koone dariga lelitanori; burritukane, manngo, hophe, muze wole kuri labanore ikitana mittu mittunku adid adid vitamine afidhano

Wottadaraho, Kuni la'neemohu misile leelishano'nkehu babaxino garinni wotaadaru ga'labote qarinni fule ga'labo abattr loosanno loosotti kiniranno kuni wotaadarichi mishigete mishiqe agare noo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi mancho ooso rosiissanni nooti leeltannoe

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro maga'note hundaanni heedhannoti kaatoolikete amma'no leeltanno

Itophiyu Malaatu Afii Roso foteno, mittu mittunku fultinanni bado badotenni boode niwaawe Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Itophiyu Malaatu Afii Roso foteno, mittu.

Sasu manni sidaamu budu uddano uddire lame mayeetinna mittu labbaahu uurre noowa isino illete kolishsho manaantsire wodhe no badheenni hige minu no

mannu ganba yee mine minanna mitu giddoonni hige noowa mitu gobbaani heere qasanni nootanna minuno sidaamu mine lawanno garinni minnanni hee'noonni

duuchu dani manni woy duucha dani looso loosanno manni leelanno koye, hatto yineemmo woteno mine mintaari. mootimmate bissa ikkitinori, hattono adawu agaraanono no.

Kunino Woccaale yinannitewa umihu ate fayyimma aananna hadhara wodanisenni ma litu albira mine assi ratta yannara Beeddakko heddino mitiimma amaddannohe Kunino.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini agattote jusetewe anganitewe agidaamerte aanaati noohu